Paɣaba n diɛmda paɣaba maa nyɛla paɣaba anu bi zaŋla bi diɛma binyahari n piri bi boɣari ka zaŋ bi diɛma binyahari n yɛ bi nyingoli ni ka zaŋ bi diɛma binyahari n pili bi zuɣuri ni bi zuɣuri maa zaa nyɛla gbansabila ka shab bɛ bi nyaanga n yuundiba

Niraba n bɛ ko biɛɣu ni kom maa puuni bi gbubila gbambihi ka gbuni ŋmani ka gbubi taha kom maa domi paɣa n ʒiya ka so chinchin ʒiɛ ka bia ʒɛ o sani ka tihi ʒɛnʒɛ kom maa kpansi

Paɣaba n chɛna ka ʒi taha ka tihi ʒɛnʒɛ nimaani tia maha biɛni ka tia kuma biɛni ka zoya ʒɛnʒɛya paɣa maa gbubila guuka ŋun bɛ nyaangi maa yɛla liiga vakaɣali ka so chinchin chichɛra

Niriba ayi m be duu puuni ninvuɣ yino nyɛla dɔɣita n zahindi so dɔɣita maa sɔla neen sabila ka pili zupilgu zupilgu maa nyɛla zupil buluu

Kom n doya ka ŋarima bɛ dinni ŋarim piɛlli bɛ dinni ka zaɣ ʒiɛ bɛ dinni ka zaɣ sabinli bɛ dinni ka kom maa kpaŋa ka tihi bɛn biɛni tihi maa nyaanga ka yiya ʒɛnʒɛya